Lukuto luleyi, mbawo shilikho nga shitima khulukuto luno, bunyasi ni bisaala byakhulila khuzindulo ze lukuto.

Zinkaafu zingaali naabi zili kujendela kunzila. Baseza babili bali inyuma wezikafu zino. Inyuma wezikafu iliyo zinzu.

Tsikhaafu tsangaya tsaleha tsiri ni tsitsinga tsindeyi naabi tsitsiga tsino tsaleya tsikhaafu tsili kwitale tsili ukwaya.

bahasi bali hwimba bali hwinenya isi wele wawe bahasi bano bahali nabi

hayu hahade nabi haliho kamabati kamawanga bahumatisa kamarofali hali humpi ni hasasilo umukali naabi nili bibati

umusani ali hudila hamachi mumetsi hamahafu hunyanza iyekametsi hamahafu

kumulilo kumubesemu kwawambile chigona ela gwamalisile bisaala bunyasi bushili kushaniyono da

bidima bilihu hale huzinduro kuliko tsinzu tsimbesemu nitsiwanga

babandu badatu humetsi humato bimile kundi wihale ali hufuka muzinanga zimali

Kapande ke lisomelo Rwishaga community school i kisoro mwinambo lyefe lya uganda.

Umuseza ali kusindika zichupa ze bye kunywa ku shidiima , agwatile bibesemu ku luguudo.

Umundu we'khale khumbi ne kametsi kamakali naabi umundu yuno a'ambile luloba tsingeni ali khuloba tsingeni mumetsi kano.

umusawo ali huholesa bibyuma bikali magesi hugezaho hubona bibindu bifiti byesi hunyala huhosesa simoni sefe hubona ta

Umukhana ekhale mundebe ali khukhesa bibyuma bikali magezi munzu yawe muyafesi ikali magezi esi ali khukhwesa ili khu meza iwanga.

Khulukudo khulikho buyila bukali bufwiti ni bubalayi, bunina ni bubwikha bukhali nabi, bulikho netsi motokha ne khulukudo khundulo tsene khulikho zi'nzu zikhale nabi

Umundu awambile ikhalimagezi khumeza ni tsi'galuvindi, ni khafumo khumeza i'wanga.

Maayi wehaale ni umwana wewe humetsi umusinde umwana waambile bitsaala bye parashuti mungaaki.

tsihofila tsebasilamu basani tsitsule tsini tsilimu biwanga ni tsindala tsilimu bimali

umuhasi akwarire tsinanga tsiwanga ali hwapa ingoma ne umusani wamusilile ni tsinanga tsiwanga awambile ingoma

Bibyuma bikali magesi bili muyafesi hanze weyafesi yino waliwo bizimbe bileyi naabi

Umusetsa emile ni tsingato ali khutsingona, mutsingato tsi mulimo tsebasani ni bakhasi.

Kumukhono kumumali akufumbile e'fusi wemile mungaki khwomundu inyuma wekumukhono iliyo i'bindu bimali.

basani bali hwapa singoma barereho sitingidi umuhasi walihushina babana nibahasi babandi bemile bali humusilila

tsintsu tsideyi nabi, abandu balikukyedela mwitsina mwetsintsu tsino khataale nakho khalikuza mumoni

Basilikhale ba'bili ba trafic bemile mumaso ge'motoka yabwe ya trafic mumaso ge'kikomera ki'dwela kulugudo

Umusani wamaliile tsi'nanga ali khuyola liloba khulukhale mu kha'tasa.

hasasilo umukali nabi mumwala kuno nebuyu buliwo bweliloba nibwebibawo nichiminyasi chimikali nabi shifo shino shichafu